Umama uthwele umntwana oyintombazane, ugqoke isigqoko esilombala wesibhakabhaka. Abezempilakahle bahlaba umntwana ijekiseni.

Umama umile emasimini. Uthwele ifoni, ubophe iqhiye emnyama ekhanda. Uthwele ikhuba, ugqoke isikipa esiluhlaza.

Umama uhleli emtholampilo phezulu kwesitulo esiyisibhakabhaka udokotela uhlaba umntwana ijekiseni.

Umama umile ekilinika, ugqoke isiketi esibomvu esilamabala. Ubhabhule umntwana ngethawulo emhlophe wabopha iqhiye ekhanda emnyama.

Imota ezimhlophe ezilamaviri amnyama. Ezintathu, ezime phambi kwesibhedlela.

abantu bami phambi kwesibhedlela esilombala oluhlaza lombala welanga esibhalwe ngamabala amnyama

Imota eyisiliva elamavili amnyama imi phambili kwesibhedlela esilomzila omhlophe obhalwe ngamabala ayisibhakabhaka.

Umfana umile kulaborithori akagqokanga isikipa, ugqoke ibhulugwe elimnyama lapha ame khona kule windo elilekhetheni eliyi green le thebuli eyi-brown.

Umtshina osebenzisa ukuzivocavoca omhlophe olesitulo esimnyama, ibhentshi eliyibrown (nsundu).

Isibopheli esisetshenziswa ukuqhuma inkaba esilombala oyisibhakabhaka .

Lezi yizigelo, ezisetshenziswa esibhedlela, uma umuntu ezithwele. Esiya opharethwa. Kumbe umuntu elimele.

Ibhokisi lama philisi akulezi insuku elimhlophe ngaphansi liluhlaza. Libhalwe ngamabala amnyama ngaphansi libhalwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi lomuthi elimhlophe nganxanye kubomvu elibhalwe ngamabala amnyama nganxanye ngamabala amhlophe .

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe elilemzila emibili elibhalwe ngamabala amnyama

Amambodlela ama tablet wonke womathathu amhlophe umehluko eyinye ilombala we sibhakabhaka, eyinye ilombala obomvu, eyinye iyi maruni zonke zibhalwe ngamabala amnyama.

Lawa ngamaphilisi alebhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama lamabala abomvu, wona phakathi amaphilisi ungawavula abomvu.

Osisi ababili ababambe ibhakane elifanekise umama ogulayo omunye ugqoke isikipa esilombala oyikhakhi omunye ugqoke isikipa esimnyama.

ngabantwana abazidlalelayo egangeni abanye ababili abangamankazana bamile babambe isigodo phambili kwe camera omunye ugqoke isigqoko esilombala obomvu omunye ugqoke isigqoko esilombala oluhlaza

Lowu ngumsizi wase laboratory uhleli phansi uzama ukuhlanganisa imithi yakhe ugqoke ijazi elimhlophe ukuzivikela ukuze leyomithi ayebenzayo ingamtheli

Lesi yisibhedlela udolotela umile ubambe isigulani esihleli phezulu kombheda, udolotela ugqoke ijazi elimhlophe ukuvikela ukuthi kungabi lama gemusi.

Isitolo samaphilisi esilombala welanga lebhakani elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama lesihlahla esilamahlamvu aluhlaza.

Isitolo esithengisa amaphilisi esiyiyelo. Phambili sifanekiswe indawo emhlophe ebhalwe ngamabala ayisibhakabhaka. Lotshani phambili olubuhlaza.

Isitolo esithengisa amaphilisi esilamahlamvu aluhlaza lebhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala ayisibhakabhaka.

Ipharmacy elamaphilisi ezigulane atshiyeneyo. Amanye ngawabantu abadala. Amanye ngawabantwana. Awokunatha uma begula. Amanye amhlophe. Amanye amhlophe, amanye alombala owesibhakabhaka.

Umama ozithweleyo ogqoke ibhulugwa elilamabala. Ubambe isisu iminwe yakhe ipendwe ngombala obomvu .

Umama ozithweleyo, ogqoke ijazi elimnyama. Ulele embhedeni wesibhedlela. Uhlolwa ngudokotela ngomtshina.

Isitulo esimnyama esisetshenziswa ngumuntu ongakwanisi ukuhamba uma besenza imidlalo yebhola.

Ubhudi omnyama omileyo onatha amanzi. Ugqoke isikipa esilombala oluhlaza. Ulendevu, ume eceleni kweganga.

Igabha lomuthi wesintu elimhlophe, elifanekiswe izihlahla eziluhlaza elibhalwe ngamabala aluhlaza.

Ibhokisi lemithi yesintu eliletshatha lelanga lamabala amnyama lombala wesibhakabhaka.

Igabha leSerum yokugcoba elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama elilesiciko esiyisibhakabhaka elifanekiswe inyoni.

amaluba engadini atshiyeneyo ,amanye amhlophe amanye aluhlaza ,amanye abomvu amanye ayi yellow amanye ayi purple

Lesi yisihlahla esikhanya ukuthi silamahlamvu aluhlaza, amahlamvu akhona ayakhanya ukuthi athelelwa nsukuzonke yikho eluhlaza kangako.

IGinger le Lemon ungakuthatha ukuhlanganise ufake embizeni uxhwathise uma uleflue, uyanatha iflue yakho iyaphela.